Abantwana besikolo bahlezi phansi lapha lombalisi ngenxa yokuswela indawo zokuhlala befunda. Abalazo izindlu zokufundela, abalazo izitulo zokuhlala. Ngakho bahlezi phansi befunda lombalisi khonalapho. Bakhanya nje bephethe amabhuku lamapenseli.

Imfundo yabantwana abancane abaku 1 to 3 years iqakathekile kakhulu ngoba iyathuthukisa ingqondo zabo ibalungiselele ukuya esikolo semfundo yaphezulu ngakho abantwana bayajabula bakhululeke nxa behlangene befunda.

Abantwana abacane bayafunda bakhanya bejabula lombalisi wabo kuqakathekile ukubana abantwana abakuleli nzinga bahambe esikolweni beyefunda bathuthukise ulwazi lengqondo belungiselela isifundo esilandelayo.

Abantwana abancane abasezingeni leminyaka emibili kusiya kwemine Bamele baye ezikolo ezifaneleyo bajayelane labanye ,bafunde bathuthukise ulimi ukuze balungiselele imfundo yabo yaphezulu .Beqale phansi bafunda kanye labanye.

Abantwana abancane kuqakathekile ukubana bafunde behlanganele labanye ukuze ingqondo zabo zikhule njalo bajayele ukufu ukuhlangana labanye abantwana befunde.

Abantwana abasezingeni laphansi bayafunda bejabula nxa behlangane labanye njalo kuqakathekile ukuhambisa umntwana emfundweni yaphansi ukuze athuthuke engqondweni alungiselele imfundo elandelayo asihambiseni abantwana ezikolweni bafunde bakhule belemfundo lenhlakanipho.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile abantwana kumele bakhule befunde kuhle ukuze ikusasa labo lithuthuke njalo umntwana wonke kumele aqalele phansi ukufunda ukuze ikusasa lakhe libe ngeliqhakazileyo asihambiseni abantwana esikolweni bathole imfundo yaphansi eqakathekileyo.

Abafundi baya esikolweni ekuseni, bezilungiselele bethwele izikhwama ezilamabhuku, ingwalo zokubala ziqakathekile kakhulu ukubana wonke umntwana oya esikolweni abelazo

Abantwana abancane abemfundo yaphansi bathi nxa beseskolo banikane lokho abangabe bebuye bekuphethe uzathola ukuthi omunye uyabe engela lutho omunye elakho ukudla abuye lakho bayanikana nje bencedane badle basuthe beseskolo.

Indawo yokufundela eyabafundi bebanga laphansi kumele kube yindawo ehlanzekileyo njalo elesikhala esikhulu sokubana abafundi benelise ukuhambahamba, bedlaladlala njalo belendawo eziqondileyo ezokuhlala.

Abafundi abasezingeni lemfundo yangaphansi bayakhululeka ezikolweni nxa kutholakala indawo okokuhlala lendawo enhle yokufundela, evumela loba yisigoga, ukuze izigoga Lazo zihlanganele labanye zingahlukaniswa ekufundeni.

Abantwana abasezingeni lemfundo yeprimary bayajabula lapho besiya ezikolweni njalo bathola abangane baxoxisane bafunde into ezinengi ekufundeni kwabo kuqakathekile ukuba abantwana bengahlali emakhaya kodwa baye ezikolo bafunde bathuthukise ikusasa labo

Isikolo lesi ngesimfundo yangaphansi abazali bayakhuthazwa ukubana bahambise abantwana ezikolo ukuthi beyevuleka ingqondo benelise ukuzimela belungiselela imfundo yebanga eliphezulu

Abafundi bezinga laphansi sebesenelisa ukufunda besebenzisa icomputer le internet ukuze bathole ukwazi oluphezulu ngemfundo. Njalo akusamangalisi ukuthola abancane besebenzisa lezi zinto ngoba sezigcwele.

Abafundi abasezingeni lemfundo yangaphansi balawo ama laboratory lapho abayenzela khona ama experiment ukuze labo bakhule besazi ukuhlanganisa izinto ezitshiyeneyo lokuthi nxa bekuhlanganisile kubakhiphelani.

Esikolo esemfundo yangaphansi esihlanzekileyo njalo esakhekileyo siyahuga abazali ukuba balethe abantwana bazothola imfundo ngoba kuhlanzekile njalo osikhangele ekhatshana uhle abone ukubana sihle isikolo lesi laphakathi.

Abafundi abasezingeni eliphezulu bayafunda izinto ezehlukeneyo. Bayafunda ngokupheka ukudla okutshiyeneyo njalo kubanika ithuba lokubana ikusasa labo libengeliqhakazileyo besenelisa ukuzenzela izinto zabo.

Abafunda imfundo yanga phezulu, eyokwenza ngokwezandla, bayafunda abantwana benelise okuziyenzela izinto. Abanye bafundiswa ngokukanika izimota, abanye befundiswe ngokukanika izinto ezitshiyeneyo. Ngakho kuqakathekile ukubana abafundi baye ezikolweni ezinjalo. bathole ulwazi.

Abafundi abemfundo yaphezulu bayakhangela izinto bethatha lokhu lalokhu behlanganisa ukuze kuphume lokhu abakufunayo .Yikho akhona amalab lapho abahlangisa khona imthi etshiyeneyo kuze kuphume lokhu abakukhangeleleyo.

Abafundi bafundela ukukhangela injini bayikhangelisise ukuze lapho sebeqedile ukufunda benelise ukuvusa imota noma yini esebenza ilenjini bayabesebekwazi ukuba nxa kulohlupho olunje lukhangelwa njani.

Imfundo engaphezulu yenza abantwana benelise ukuzenzela izinto ngezandla zabo bathuthukise ilizwe labo ngokuzisebenzela. Hatshi ukubona izinto ezinengi zisenziwa ngamakhiwa, kodwa labo bezenzele bona ngokwabo.

Imfundo ezingeni eliphezulu. Abafundi bayenelisa ukusebenza ngezandla zabo ukuze ikusasa labo libe ngeliqhakazekileyo. Umfundi uyenelisa ukweluka inwele esebenzisa izandla zakhe. Ekucineni athole ukuziphilisa lemuli yakhe ngokuzitholela imali ngokuzisebenza.

Izikolo zesecondary education, kuqakathekile ukubana kube lemduli yokubhalela. Ukuze abafundi, kanye lababalisi, benelise ukuchasisa lokho, abafunda ngakho. Besebenzisa imiduli yokubhalela.

Abafundi abakuzinga lemfundo yaphezulu, bayabuthana befundiswa ngezinto ezitshiyeneyo ezizenza ukubana baphile kahle, bafunde kahle, baxwayiswe kakhulu ngezinto abangamelanga bahlangane lazo, ikakhulu idrug abuse. Bayabuthaniswa bakhu kukhulunywe labo.

Umduli wokufundela uyadingikala endaweni zonke zokufundela ukuze umbalisi achasisele abantwana kuhle njalo wonke ekhangele ebona kahle emdulwini ofakwe endaweni yokufundela.

Imfundo esezingeni langaphezulu. Abafundi bayafunda kakhulu ezemabhukwini, kanye lemidlalo. Kulemidlalo eminengi etshiyeneyo. Eyenza abanye abafundi baphumelele. Beqhubekele phambili, besiyafika lemazweni aphandle. Ngakho ke ezikolweni, kufundwa okunengi kakhulu Abafundi bafunda okunengi kakhulu! Abafundi bayenelisa ukuphakama ngakho khonokhu, abakuthola ezikolweni.

Imfundo yebanga langaphezulu iqakathekile umbalisi ukhangela umfundi munye ngamunye emncedisa lapho adinga khona ukuncediswa ngakho abantwana bayenelisa ukuthi bakhululeke babonane lombalisi bakhanye ukubana bafuna uncedo ngaphi.

Emfundweni yangaphezulu kuqakathekile ukubana abafundi benze ezemidlalo ngoba ezemidlalo ziyaqinisa imizimba, zenza umuntu ahlale engoqinileyo. Ngakho ke abantwana besikolo bayakhuthazwa ukubana benze ezemidlalo ukuze bakhule beqinile.

Abantwana bayafundiswa ngezemidlalo ngoba ezemidlalo ziqakathekile empilweni yomntwana. Ziyenza ukubana umzimba uhlale uqinile lamathambo ajayele ukugijima .Ngakho ke abantwana besikolo kuqakathekile ukubana benze ezemidlalo.

Abafundi abanengi nxa besiya ezikolo bayadinga imota ezibathwala zibasa njalo ziphinde zibabisele endlini. Ngakho kuyadingakala ukuthi bancedakale ukuze babambe izikhathi zokungena esikolo.

Isikolo esakhekileyo esilendawo yokuphumulela lapho abantwana nxa kuyisikhathi sokuphumula ababuya behlale phansi bexoxe kumbe bayadla kumbe bayenzani ngesikhathi sokuphumula bengakabuyeli ezifundweni.

Abafundi abasebangeni laphezulu kumele benelise ukulalela bazwisise lapho umbalisi ebachazela okuqondane lezifundo abayabe bekhangelane lazo. Ababalisi kumele bathole konke okokusebenzisa ukuze benelise ukukhuluma labafundi.

Abafundi abakuleli ibanga bayahlolwa esikhathini esinengi nxa kuphela umnyaka kumbe kuphela ithemu . Yikho kufanele bahlale munye ngamunye baphiwe amaphepha okuphendula imibuzo kukhangelelwe impumela yalokho abakufundileyo.

Kuzinga lesekhendari ejukheshini, kuqakathekile ukubana abafundi bathole izinto zokufundela ezeneleyo, bathole njalo indawo ehla ehlanzekileyo lapha abazafunda khona bengaphambaniswa yizinto ezinengi.

Ezikolo abafundi bayahlanganyela befundiswa besebe phiwa ukudla ngemva kokufunda lokhu

Abafundi baya esikolo ukuze labo bayethola imfundo benelise ukuzimela labo bethole imali yokuziphilisa kanye lokondla abazali babo lokuzinakekela bona labantwababo empilweni.

Imfundo yaphezulu eye university iqakatheke kakhulu. Abafundi kumele bakhuthazwe ukubana bafunde baze bayefika e university ukuze bathole imsebenzi ephezulu njalo elesisindo.

Imfundo yeyunivesithi iqakatheke kakhulu ebantwaneni yikho ke ukuze abantwana bengatshoni beswele okokwenza becine bezifaka kuzidakamizwa. Kuqakathekile ukubana baye emfundweni yangaphezulu eyamayunivesithi bafunde bathuthukise impilo zabo.

Ama universities asemanengi elizweni lethu. Ngakho abantwana abahambe ezikolo kusiya ngokuthi ukhetha ukwenza iphi imfundo. Uyenelisa ukukhetha iuniversity ehambelana lalokhu okuyikho okufunayo okufundayo ngakho abantwana abangakhathali bahambe kuma university aqondane lalokho abafuna ukufunda ngakho.

Abayakha amayunivesithi balakho ukucecisa leyondawo ukuze abantu bezwe beyithanda njalo befisa ukubana bayefunda khona ngoba iyabe iyindawo eyakhekileyo elendawo ezinhle zokuphumulela umuntu ephumula etshaywa ngumoya.

Kuqakathekike ukuba abafundi bafunde baze bayefika emfundweni yanga phezulu eye yunivesithi ukuze bakhangele izinto ezitshiyeneyo befunda bekhangelane lalokho abaku khethileyo empilweni ngakho abantwana abahambe ezikolo ezinga phezulu bafunde.

Nxa umfundi esesebangeni leYunivesithi ekufundeni kumele abe esekhulile engqondweni enelise ukuzihlalela kungela bazali, enelise ukuziphatha enze konke okufaneleyo ukuze aphumelele ezifundweni zakhe zase Yunivesithi.

Amayunivesithi asetholakala ezindaweni ezinengi ngakho abafundi bayenelisa ukuthi bangaphutsha isikolo sabo emfundweni yaphezulu bahambe eyunivesithi beqhubeke ngokufundela lokhu abakukhethileyo empilweni.

Kumfundo yangaphezuli eye university. Abafundi kumele babekwazi ukubana ikhona ebizwa kuthwa yiCCTV ebona konke okwenzakalayo okuzancedisa abaphathi bezikolo ukubana nxa sekuthe kwaba lokugqekezwa kumbe lokunye okungahambanga kuhle balandelele bekhangela kuyo I CCTV.

Emaunivesithi amanengi kuyatholakala indawo yezingwalo ebizwa ithiwe Yi library .Lapho izifundi zihamba khona ziyethola izingwalo zokubala bedingisisa ngalokho abakufundayo .

Abafundi abanengi sebezimisele ukufunda baze bayefika emfundweni engaphezulu eyeyunivesithi. Lapho abafunda khona besebenzisa i-inthanethi, amalephuthophu, bekhonekitha kuwayifayi, bethola ulwazi lwabo oluphezulu. Banengi ke abafundi asebezimisele ukuthi baqhubekele phambili ngemfundo yabo.

Isibhedlela esikhulu esakhekileyo esingayenelisa ukuphatha abantu abanengi abagulayo kuhlanzekile akubonakali ngitsho legcekeza ekhona okutshengisa ezempilakahle eziqondileyo abantu bayakhuthazwa ukubana bagcine kahle indawo ezokwelaphela kungalahlwa idoti nje.

abemfundo yangaphezulu bayakudinga ukuthi lapha abafundela khona kube landawo zokubhalela lapha umfundi, umbalisi azabhala khona ecasisela abafundayo kumbe umfundi abe phambili acasisela a banye ngendlela abafunda ngayo

Emfundweni yangaphezulu eyeyunivesithi kuyadingakala ukuba lezindlu ezinkulu ezinjengama holu lapho okuzongena khona abafundi abanengi ngesikhathi esisodwa besenza okuthwa ngama lecture kumbe befunda nje bendawonye.

Nxa ungena eyunivesithi elezindlu ezinengi eziyaphezulu. Kuqakathekile ukuthi kuba kube lebhakane elikutshengisayo ukuba kule indawo uthola amahofiso aphi. Ngakho kuncedisa umphakathi ukuthi engatshoni ebhoda edinga indawo.

Izinga lemfundo yangaphezulu eyeyunivesithi iqakatheke kakhulu ngakho abafundi kumele bafunde bekhangelele ukuqhubeka phambili bayefika emayunivesithi ukuze bathole imisebenzi ephezulu ehambelana lemfundo yabo.